Sola la kaa noba nyɛ a ennɛ. Ba zaa waa dɔbɔ! Ba mine arɛɛ la, a vɔgle zupil-dɔre, ka ba mine meŋ a zeŋ, a maala a sola boma.

Lɔɔre kãã emmo zie la a zie ŋɛ. Moto ne lɔɛ biŋee la. Pɔgebɔ bayi arɛɛ la, ka bibiiri bata be ba kpakyagreŋ.

Sola la a biŋ ka dɔɔ a ti a sola. Baateɛ biŋee o lamboriŋ. A baateɛ la ka a dɔɔ boɔra ka ao kyaage ane a sola.

Pͻgebͻ bayi aneŋ dͻͻ la are. a zuun a seena woore mine zuri naŋ waa zeere, ka mine zuri waa dͻre.

Bondirii la ka ba maale a eŋ laa poͻŋ. Gyԑlԑ bee a bondirii poͻŋ ka nԑne dogele a bondirii zu. Alebasa meŋ bebe la ka taaleԑ ane bͻͻdeԑ a be a bindirii poͻ.

Pɔge kaŋa waa bɛroŋ kpoŋ lɛ a are a kaara pɔge ka o taa oraba lee o nu poɔ kyɛ ka noba meŋ waa yaga lɛ. ka talle ane orɔbare biŋ.

Dampo la a zieŋ, ka bibiiri a wa ka ba ͻŋ kõͻ. Ba zaa zuunee la a ͻnnaa kõͻ. A bie kaŋa vͻgelԑԑ sapigi a o zu poͻ ka kaŋa meŋ su ͻͻre kparoo.

Noba la a zeŋ. Ka ba mine su kpar kaa ta ba nue. Ka ba kaara boma naŋ be dogr mine poɔ. Kaŋa bee ba puoriŋ a ponne boma o nuŋ.

Dɔɔ kaŋ dɔɔɛ la a taa bompelaa kaŋ o nuŋ. Bibiir waa yaga lɛ a gɔloo a kaaroo yaga zaa. Boŋkaŋa biŋee la waa dɔr doɔ lɛ a dɔɔ niŋe sogaŋ